Voankazo garana izay ahitana otrikaina maro be toy ny "vitamine" sy ny "calsium" no tazana eto. Izy ity moa dia miloko mavokely ny ao anatiny ary manana oditra matevitevina ny ivelana.

Lehilahy iray mitondra fitaovana fanampahana hazo . Mety hanaovana fanaka na koa hoentina hanaovana arina fandrehitra ity hazo ho tapahina ity, any anaty ala izay tsy hita moa ny toerana misy azy.